Bunu minenna sagalete mine mittu lamu mitteenni ofolte boohaartanni noo mannaati.

Minu waalchira lowo geehsha illete biiffanno danire hocconna babbaxxeyo biinfillu uduunnicho worre seesiinsoonni mineeti.

Mittowa loosantewo baattora winxe laalteenna woy ha'michishsheenna buqqinse fushshine worroonni kaarooteeti.

Bunanna babbaxitino sagale daddalloho shiqqinshanni mineti

sidaamuyiha budu uduunne qolo gonfanna dangunchu lande uddire boohaaranni noo beettooti.

Sidaamu daga worbimmansa leellishanni daguncho shite uddidhanno landeeti.

Ninke kayinni sutameyonkeha moticha dudumbeemmo yitanno amma'note mineeti.

tini biirote albaannni waalchoho suntoonni borro sidaamu dagoommi qoqowi mootimma hawaasi quchumi bahili adaraashete sini quchumi gashshooti minira waalchoho afantanno borrooti.

Baadi xagga mannaho injaannonna horonsirate lowo geeshsha injaanno garinni udulle shiqinshoonni xaggaati

ijaarunni lowo geeshsha biifannonna dhaggeeffachishanno garinni minnonni amma'note mineeti

Baadiyyete qooxeessira biifinse minnoonni gallanni mineeti.

Sidaamu daga budensa leelishate uddidhannota qolo goowaho wodhe boohadhanni noo manchoti.

Minihani ikko biirote uduunnichono baalankare manchoho hasiisaare uddi'nayiiha woraqata dokimenteno ikko babbaxxitewo uduunne worre cunfe wodhinanni saaxineeti.

Rosiisaancho rosaano rosiissanni afantanno

Sidaamu dag budi garinni lowo geeshsha da'achishannonna dhaggeeffachishanno garinni uddidhino manchooti.

Yannaaasinchu garinni lowo geeshsha biiffanno basera loosamanni noo giwirinnu loosi giddora gaamamanno qosxaati

Sidaamu daga lowo geeshsha biifannonna dhaggeeffachishanno garinni budensa lossiratenna biinfilleho loosidhino sumudaati.

sidaamuyiha budu uduunne ududhe uurrutino manchora lowo geeshsha dananchise biifannohonna seedaho.

daga quchumahono ikko sae sae baadiyyeteno quchummarano hodhishshaho horonsidhsnno lamu goommi moter sayiikileetinna shoolu goommi kaameelaati.

babbaxino baattote loosira hattono baatto qottisirate siqqo amaxxatenna bushsha ganba assatenna diigate horonsi'nanni uduunnichooti.

Haqqe bocci'nayiti jawa meessanenna siwiillaho qarra fushi'nahu morodu duumu maddaabbari aanna no.

Quchumu giddo quchumu biinfilliranna caaleho mannu foolishshirawo gede biinfilleho kayinsoonni haqqeeti.

umu danancho lossiratenna umu danancho biifisirate horonsi'nanni shaampooti.

Sidaamu daga giddo huxxa huxxirate mine mi'natenna babbaxxiteyo horora horonsi'nanni leemmu murooti

sidaamu daga bude leellishanni noo mannaati.

Mannaho injaaanno garinni mannu kofe boohaarshaho injaanno garinni loosino mereershaati.

kalamu jirooti yine beenkanniri giddo lowo geeshsha daa''atate injaanno foonchooti.

Giwirinnu danchu garinni quwasi agadhino garinni loose fushshino badalaati.

Dagate latishshira danchu gashshooti looso loosate mommodda nookkiha loosa hasiissannota odeessanni noo mannootaati.

Baatto loosire galeyo manni afamanno baadiyyete qoxeessati.

Sidaamu daga budenna balchioma ayyirsanni noo manchooti

Baatto loosi'ne mi'nine galle hee'rate injiitanno baattoti.

Hijaaru minira albaanni egenshiishshaho worroonni misileeti.

Amma'note mineno wi'lateno jilahono babbaxxitino basera huuro lowo geeshsha naggi asse coyiratenna huuro biifisate horoonsi'nanni uduunnichooti.

quchumaho ikko baadiyyete hodhishaho horoonsi'nanni lamu goommi motori sayikileeti

Kiirose ontenna hakkiinni roortanno gitaarete yinanni muuziiqu uduunnichooti.

ilaanchotenna hattono mundeete xe'ne noonsa mannira mundeensa dagate owaattanni noo mannootaati.

Seennehonna meentoho injaanno garinni gomboonni uduunneeti.

Ama'note minenna babbaxiteo basera huuro biifisirate horoonsi'nanni muuziiqu uduunnichooti.

Daddalu mini xullora woyi waalchoho egenshiishshaho worroonni borrote egenshiishshaati.

Quchumu giddo kaameella kaameellanniwa kibbantannokki gede agarte noo adawu agaraanooti.

Dagate halante polotika massagganni afantanno mannaati

Quchchumu qooxeesiira lowohuni biifanno garinni seekkine qalamme ganne hincilaallotenni minnoonni mineeti.

Xissamiwo mannira dagate owaante aanni noo mannaati.

kuni haqqunni biifinse qunxe loonsoonni udulumu cuaati woyi udulumu haqqaati.

Huuro biifisatenna huuro naggibassine leeltanno garinni mannaho qineessate horonsi'nanni muuziiqu uduunnichooti.

Mineho gateenni weese badala kayiisi'nayi battala badalanna hattono kalaqamu jiro ikkitewooti babbaxxiteewo haqqe leeltanno.

Rosu looso woyyeessa dagganno ilama heesho woyyeessa ikkitanno yee pirofeeseri biraanu neggihu xawisanni no

Mitte maate woyi mangitete soqqamaano hodhishshaho horonsidhanno shoolu goommi kaameelaati.

Hawaasi katami gashaanchi budenna turiizimete godo'le leellishara borreessino maxaafaati.

Faarsaano amma'note mine kalaqaanchinsanna maganinsara baxillensa faarsotenni faarsitanni maganu jawimma kultanni no.